oluguudho nga lunho lwa koolansi oligudho lunho lubita ghagati mu butaale. Oluguudho lunho lulinha epikipiki edhili ku bitaku, keela abantu baligha bangi ku mukono ogulya kuliku eidhuka elituundha ebuteteyi ebya bakazi.

Ogusolo ogwo musiko, ogusolo gunho guliku amaiso abili era nga ogusolo gunho gwa kisitaka, ogusolo gunho ogulinze enho era ogusolo gunho guli munsiko, ogusolo gunho gwa bulabe eli omuntu.

Ebyagi bibili ebikumibwamu emmere, ela ebyagi bino bili ku luuyi olw'omukono ogulya ogw'ennhumba. Ebyagi bino byaserekebwa eisubi ela nga embeli ogh'ebyagi bino ghemeleire enkoko emmyufu. Einhuma ogh'ebyagi bino eliyo emiti ela nga gino giliku ebikoola ebya kilagala.

Onho mukazi nh'omusaadha batyaime ku piki. Omukazi onho abeese omwana ku mugongo ela nga omusaadha naali kuvuga epikipiki enho . Kumbali kwaibwe kuliku engaito nga dhino mpange agho ghalala ela nga kumbali kwadho kuliku omusaadha atyaime kumpi nhi bbafu ibili. Ghale ghaligho ebitundhubaali ebya langi eya bbulu ela nga einhuma ghabyo ghaliyo amayumba.

Ebisolo eby'omunsiko. Ebisolo binho nga bili bibili. Ebisolo binho bighanvu era nga biliku enkoto empanvu nh'ebigele ebighanvu. Ebisolo binho biliku obuyiga bubili ku mutwe nh'amatu abili ela nga ebisolo binho byemeleile ku luguudho olw'eitaka. Kumbali kw'oluguudho kunho kuliku eisubi nga linho lya kilagala.

Emmere, nga emmere enho emaze okufumbibwa era nga emmere enho kaita nga kanho kagoyeibwa katebwa mu kiibo, akaita kanho kali mu kiibo ekya langi eya "cream" era nga kumbali kuliku elangi ya paapo. Kumbali kwako kuliku eiva.

Olugudho olwaitaka nga kumbali nhi kumbali okwolugudho kunho kuliku amayumba, olugudho lunho lweigeita kulugudho olundhi olundhi ere emberi era obonhayo emmotoka dhili tambulira kulugudho, emberi eriyo olusozi nga era lunho luliku amayumba agandhi amangi.

Ekizimbe ekinhenhe ekya kalina nga kino kyeru era nga kighandhiike kyaku mu langi eya bbulu nti Centenary Bank. Kino kirimu endhabilwamu nnhingi era nga kiri n'ekizimbe ekindhi ekya kalina ekikilinainhe, emberi ghakyo ghaliwo oluguudo era nga ghaliwo emmotoka edhiri agho dhebasibiire kumbali. Ghaliwo abantu era nga bwoidha enho yetuli eliyo omukazi agemye ku kaana nga ghano ghaliwo obudhoome bubiri obw'amaadhi, kumbali kuliku omuvubuka ayambaire saati emmyufu era empale ya gyiini

Omusawo ayambaire gilavusi omusawo onho agemye akapiso nga era ali kifumita onho akapiso, akapiso kanho ali kamufumita ku ki bega era nga omusawo onho ayambaire olugoye olweru.

Ekye nhandha nga kinho baki gemeisa emikonho ebiri, omukonho oghundhi nga gugemye ku munhwa oghundhi ku mukila, ekye nhandha kinho kirugavu nag kiliku amagha aga kyenvu

Ente ibili, nga ente dhinho dha langi emmyufu. Ente dhinho dhiliku amayiga abili, ela nga dhiliku nh'amatu. Ente dhinho dhili kulya eisubi ela nga ghedhili omusanha guli kwakagho.

Ono alikutunga ekyalani era nga agemye olukoba olukozesebwa mukupima. Ono agemye kukyalani kino n'emikono gye gyombi era ekyalani kino kyeru nga alitinga olugoye olulimu ebikubo byabbulu.

Enhumba enhingi nga era enhumba dhinho edhisinga dhakalinha nga ghedhili ghaligho emiti era nga omusanha guli kwaka gho.

Oluguudho nga lunho lwa itaka. Kumbali kw'oluguudho kunho kuliku obusubi ela nga kuliku nh'emiti. Embeli gh'oluguudho obonhayo omulongooti nga ela ebileli ghangulu bilaga nga amaadhi gendha kutoonha.

Omutyeele era nga omutyeele gunho guli mukibali embeli ere eliyo emiti era nga ghanho omutyeele gunho gheguli omusana guli kwaka gho.

Abavubuka abali kulwanira omupiira ela nga guno bali kuzanha omuzano ogwetebwa lwagibbe. Bano bali kuzanhira mu busubi ela nga agemye omupira asibye akantu ku mutwe, bano bambaile empale endheru n'emidhoozi emimmyufu.

Omusaadha ali kusiika enkoko, ela omusaadha onho alikozesa ebyuma byebakozesa okugema enkoko nga nsu, okulemeesa okumwokya. Onho ayambaile olugoye nga lweru, ela nga ali kusiika enkoko. Ebifi byenkoko biligho bingi.

Endhoki eri kugya ku kimuli ekimuli kinho nga kifanhanah bulungi ekimuli kinho kili mulangi eya paapo era nga endhoki enho ya kyenvu era erimu ebikulubuze ebirugavu.

Obunhonhi bubiri akeru nha keirugavu era nga obunhonhi binho bili kumbali kwe nhandha, enhandha enho amaadhi gali kola amayengo era nga omusana guli kwaaka obunhonhi binho buliku ebigere bibiri bibiri.